Ennyumba z'amasomero zisimbye era mu maaso gaago waliwo emiti. Emiti mimpi era waliwo n'emiti emiwanvu.

Omusajja alima alimisa ente era zimuli mmaaso omusajja ali mu nnimiro era ku mabbali waliwo n'omusajja omulala kumpi n'ente waliwo n'emiti.

Emmwanyi zaanikiddwa ezimu mbisi endala zikazeekazeemu era bantu babiri be bazi be bazaanika era mabbu emabega waabwe waliyo emiti.

Omwana musanyufu. Omwana alaze ngalo ze bbiri. Omwana ayasamizza akamwa. Omwana atudde ku ntebe.

Ennyumba nnyingi, era endala zirinaanye amatooke agakula. Era kumpi kuliko n'omuti, endala ziri mu kikomera.

Omukya omukyala aweese omwana, omwana gw'aweese yeebase era yeesibye n'ekitambaala ku mutwe, ayina n'ekikomo ku ngalo ze.

Ebidomola biri bisatu biyimiridde ku buddo obutono ddala era birinaanye ekisenge byonna birabika bulungi.

Emmotoka nnyingi ddala. Emmotoka zeerinaanyiganye. Zonna, ezisingamu njeru era zeerinaanyiganye n'ebizimbe.

Omusajja atadde leediyo ku kibegaabega kye era amwenya leediyo ye agikutteko alinaanye amayumba alinaanye amayumba n'emmotoka azirinaanye.

Abantu bangi ddala abantu bakola ebiwempe kumpi n'abantu kuliko emmotoka enjeru emabega w'abantu waliwo emiti emiwanvu.

Abaana bali bali mu kifaananyi era bonna beetunuulidde abalala batunudde eri bonna basanyufu era bava kuzannya kapiira.

Obudde buwungedde era abantu baataddeko amataala we bakolera takisi nnyingi nnyo era n'ebizimbe bya byayakaayakana era ekizimbe ekimu kiwanvu.

Omukazi ayina omwana era amuweese omukazi yeesibye ekitambaala ku mutwe ali mu nnimiro ye omwana gw'aweese yeebase kumpi naye waliwo emiti emirala.

Ennyumba eriko oluyatika era waggulu waliwo essubi eriraaniddwa emiti.

Abaana beetisse enku ku mutwe era bonna bayambadde engatto bonna bali mu luguudo wakati era ne maama waabwe abatunuulidde ng'aweese omwana.

Ebirime by'amatooke biri kkula. Waggulu waliko ebire. Akasana kabyakako. Wansi w'amatooke waliwo omuddo.

Abantu bali kutambula; omu omukyala aweese enku ku mutwe gwe, omulala taweese. Bonna batambula, aweese enku akutte omwana ku mukono.

Entulege mpanvu ddala eyina nsingo empanvu era etunuulira waliwo n'ekisolo ekirala era byonna bitambula.

Bazannya omuzannyo gwa kyesi era bantu bali babiri batudde kkatebe nga wansi waliwo ettaka era omu akutte ku kabaawo ka kyesi n'emikono ebiri omulala na mukono gumu.

Amaato mangi era ebinyonyi bigayita waggulu. Amaato gano gali ku mazzi n'ennyanja.

Abawala bali basatu bonna abawala bayambadde obukookolo bayambadde n'engoye enzirugavu bonna era bonna batunula mabbali ku mabega waabwe waliwo emiti.

Omwana asitudde ebintu ku mutwe gwe. Ebintu biri mu kakutiya era ayina eby'amatu ate by'asitudde abikutteko n'engalo emu.

Omusajja akutte akantu k'akozesa okuvuba era ayimiridde ku kiyinja ekinene ayimiridde kumpi n'ennyanja era ennyanja eno eyina amayengo mangi.

Ekibira kinene ddala era emiti nagyo miwanvu ddala. Mulimu akaguudo akawanvu era nako kanenemu.

Ekibira kiyina emiti mingi. Mu kibira waliwo oluguudo era waliwo n'ennyumba. Ku mabbali kuliko n'ensozi; ensozi mpanvu nnyo ddala.

Ennyanja mm nnene nnyo era teyina mayengo mangi obudde bwa kawungeezi era n'ebire bikwafu ebimu si bikwafu.

Akatandaalo kaliko ebintu. Ebidomola, amaseppiki, amasowaani, wuma n'ebikopo. Byonna biri awo kkatandaalo.

Ekinonyi kiseeyeeyeza ku nnyanja era kiyina omuwa omuwanvu kiyina omumwa omuwanvu n'ensigo empanvu era kiri kumpi n'obuddo.

Omusajja omusajja ali, omusajja akutte akatimba era avuba era agezaako okuvuba ebyennyanja mu nnyanja.

Ebinyonyi biri bibiri ku muti, ekimu kinene ekirala kitonoko. Byonna biyimiridde era biwummudde omuti gwa kiragala

Abasajja babiri bali mu lyato bonna bayina enkasi ze bakozesa okuvuba era okutambulira ku mazzi bali ku nnyanja ennere era ku mabbali kuliko n'omuddo omungi.

Basajja babiri batambula omusajja omu ayambadde akakookolo bombi abasajja beetisse ensawo kumpi n'abasajja kuliko omuti era mu omusajja ayambadde enkoofiira.

Amazzi mangi ddala era ku mbalaba z'amazzi waliwo ennyumba ne ku ssayi ne ku ludda olulala waliwo emiti.

Emiti mingi nnyo era biri ku nsozi. Ensozi nazo nyingi, emiti gya kiragala era gyonna mingi.

Abantu bangi nnyo abamu bayingira takisi ate abalala batambula takisi zisimbye olunyiriri era amayumba mangi nnyo aga agazirinaanye.

Engoye nnyingi nnyo engoye ezikolebwa mu byobuwangwa ziragibwa era ziri mu mu kizimbe.

Akennyanja katono ddala. Omusajja akakutte Muzungu. Akennyanja kali kkawuzi era kava mmazzi ag'ennyanja.

Ebisolo byerinaaniganye. Ebisolo ebisolo binene era biri mmazzi. Emabega waabyo waliwo emiti. Emiti midduga gya kiragala.

Omusajja alinaanye ennyanja era ali mu ngatto. Ayina akati ke bakolesa okuvuba era atudde kumpi n'olwazi lw'ennyanja.

Enkima eri ku muti era eraba buli kimu erabika eri wala kubanga ebikoola bigibisse.

Ekizimbe kinene ddala kisangibwa Makerere era emmotoka ssatu zikiyimiridde mmaaso. Zonna nnungi era musomesebwamu n'abaana.

Enjovu ziri mmazi g'ennyanja era ezimu nto endala nkulu ku mabbali kuliko emiti egikula era ne ku mabbali olulala kuliko obuddo obutono.

Enjuki eri ku lugoye. Yeekutte ku lugoye. Nga ng'eyina ebiwaawaatiro byayo. Yeekutte nga teyeeta.

Takisi nnyingi ddala. Takisi zirinaanye ebizimbe ebinene ddala ebiwanvu era n'ebizimbe byerinaanyiganye.

Olusozi luyina emiti mingi. Olusozi lwonna lujjuddeko emiti gy'ekira nga gya kiragala nga miwanvu, gyonna gy'erinaaniganye.

Abantu batambulira ku luguudo era abamu bali mu mmotoka, abalala bali ku booda; ku mabbali waliwo ennyumba empanvu ddala n'amataala weegali.

Abasajja bali kusamba akapiira era omu akutte munne tayagala akakwate bonna balwanira kapiira ke bali kusamba mabega waabwe waliyo amamotoka.

Enseenene ziri ku kijiiko ziva kusiikibwa mulimu obutungulu era zirabika bulungi zonna ziyina amasavu era nnene nnyo zonna ziri ku mulawo.

Abaana bali ku ppikippiki bali babiri omwana omu atudde ku ppikippiki nga kuliko ebidomola ate omulala amuvuga mmaaso gaabwe waliwo emmotoka era ku mabbali waliwo emiti.

Ennyumba nnene ddala era erinaanye ttaka y'amazzi era nga kalina erinaanye n'omuti omuwanvu.

Omusajja ayina akantu akabeeramu enjuki enjuki zimuliko enjuki endala ziri mu ntu ziri mu ako akantu akabeeramu enjuki